Noba are la a are Kyaara taa die danpuori ba are la a Kyaara taa a kaŋa de o nu a leri o o puori a kyɛ su kaayaa vaa a seɛ kur vaa a vɔgle kur vaa.

Noba la a zeŋ a ŋmeɛrɛ gaŋgaare ba ŋmeɛrɛ gaŋgaare kaa kaŋa a vuune kyɛ ŋmeɛrɛ kaa ba mine a are a zeŋ a kyɛ ŋmeɛrɛ a gaŋgaare ka ba zaa a seɛ wagyere.

Ba zeŋ la filaawa pare a nyoŋ a filaawa a kaare ba taa la sabule a de kyɔŋ ne teŋa kaa ziiri zaa e filaaware yoŋ a filaawa a sabul e la ziɛ kaa zie kaŋa e tanpɛloŋ.

Zu maale zie la ka dakogiro a biŋ biŋ ka pɔgebɔ bayi a zeŋ, ka a kaŋa a zeŋ a vaare lambareka zeɛ kyɛ su kpare pelaa a seɛ kuri buluu ka zu mare boma a yɛ biŋ biŋ a zu zie.

Ba vuune la a tona toma oroba sɔgelaa kaŋ niŋee la a ba de ba nuure a tuŋ pɛgrɛ laare kaa laare a biŋ biŋ a zie zaa kyɛ ka die a are a ba puoriŋ

Lɔɛ zie la ka lɔ seɛle seɛle zaa a be a zie ŋa ka noba a yɛ kyɛne a zie zaa a lɔɛ dɔre la e yaga a zie poɔ ka lɔ ziiri meŋ a be be ka katawiire meŋ a biŋ a zie a katawiɛ kaŋa eɛ bonziɛ kaa kaŋa e bon buluu.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

bonkoɔre zie ba koɔrɛɛ kombie a koɔrɔ bɔɔdeɛ a koɔrɔ ankaa a koɔrɔ kombie a koɔrɔ mankanni kyɛ ka pɔg a dɔɔ gyongyolingyo a kyɛ su kpare sɔglaa kye seɛ munkuru pelaa

Noba are la kõɔ poɔ a pegle boma kaa kaŋa pegle oroba pelaa kyɛ su kpare nu pelaa kaa kaŋa taa bonganaa a gure a taa kyɛ yeere woɔ kaa kaŋa taa gyereka doɔre kyɛ pegle kurpoti.

Ba tuoŋ boma ka dɔba a kyɛnɛ ka lɔɛ are are ka teere a yɛ are are a zie zaa ka dirɛɛ a be a zie zaa ka orɔba o naŋ tuo ko o bonzie

Votio zie ka daga a biŋ a voti zie ka pɔge are a de o a votu gane a eŋe a oroba poɔ kyɛ ka dɔɔ kaŋa a te su kpare buluu a kyɛ seɛ kuri sɔglaa kaa dɔɔ kaŋa meŋ te are a kaara.

Noba la a are a are kaa dɔɔ are a taa dãã ane soɔ ane dangbale a are a kyɛ kyɛle lɛ a dɔɔ naŋ yeli ba deɛ boma a tɔgle o noɛ poɔ ka dɔɔ kaŋa a gyere wagye a kyɛ kyɛre a de wagye peɛle ka pɔge kaŋa seɛ lesi wagyere.

Noba la a are a are are ka ba mine a zeŋ kaa ba kparɛ ba naŋ su a kaŋ su la bindɔre zɔge kaa kaŋ a su bon buluu ka bon tanpɛloŋ a yɛ eŋ eŋ ka dɔɔ kaŋa a su kpare ziɛ kyɛ de wagye kparo a su.

Ba biŋ la dakogi a de foone a eŋ a de gane a biŋ a de magdalee a biŋ ka kɔmpiita a biŋ ka a stamp a meŋ biŋ.

Noba la a ŋmare mire ba de la a mire ka ba nyɔge ta zeŋe ka noba bayi a zɔŋkyɛre a mire ka ba nyɔge taa.

Pɔge arɛɛ die poɔ a maala bondirii ka a bondilaare a biŋ biŋ a felaaware meŋ a biŋ biŋ ka teɛ a do are a su soga a pɔge seɛ kparre buluu seɛ kuri zeɛ ka pɛrɛte meŋ a biŋ o boɔrɔ ka o maale bondirii.

Noba la are ka ba are a tɔŋ lae kyɛ ka ba de ta dakogi a biŋ ka ba de boma a pare pare be selbare ane genteŋe ane a boma ka ba pare a be ba su a pɔgɔ mine ba mine su la kpar peɛle ka ba mine su tii ane berɛɛ kparɛɛ la ka ba su

Aseeti poɔ la ka pɔge a gaa te poɔ a dɔɔta kaa ɖɔɔta a zeŋ dakogi zu kyɛ teɛ o noɔre ka dɔɔ a su kpare pelaa a teɛ o nu a eŋ a pɔge.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

Die la ka ba maale ko'o are kaa noba a su tonton boma a kyɛ kyɛne kaa ba kaŋa a are a dare lanbore a kyɛ are.

Pɔgeba la are a seɛrɛ ba seɛ la wagyere kyɛ de a mine a ŋmaa ba berɛ poɔ kaa kaŋa a vaare a wagye kaŋa a kyɛ de bon a le o zu ka ba are a seɛrɛ ka ka ŋa meŋ su karo blue a be

Ba zeŋ la gbɛre lɔɛ zu a nyɔge nyɔge taa nuuri a kaŋ su la kparetampɛloŋ kyɛ seɛ kurivaare ka a kaŋa su kparebuluu kyɛ seɛ kuribuluu ka a kaŋa su kparepelaa kyɛ seɛ kuribuluu.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

Die poɔ la ka dakogri a biŋ biŋ ka kopuro a dogle a dakogi zu kyɛ ka filaaware a be a booti poɔ a dakogi zu ka botule meŋ be a be kyɛ ka die sazu ka ba leŋ bonpeɛle a paale ai ai ai do soga zaa.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

Die poɔ la ka noba a zeŋe ka dakogi a biŋ ka ba zeŋ ka dakogi kaŋa a biŋ a ba sensoglesogɔ ka ba de bondirii a pare a dakogi zu kyɛ ka filawa a be a dakogi sensoglesogɔ.

Die poɔ la ka boŋ kɔre boma a biŋ ka pɔge a are a pegle baagi kyɛ su kpare ziɛ kyɛ seɛ kuri vaa ka orobaare ka filaaware a biŋ biŋ a filaawa bogiti e la bogiti ziɛ kyɛ ka mongɔre ane komie a zaa bebe ka daa kaŋa are be.

Noba la a are a mare vūū a de kue a de tuno a vūū poɔ lɔre are la ba puori a ba va a lɔre are la ba puori kyɛ ka dakogri a biŋ ka ba iri are kyɛ de a kue a tuno ne a vūū poɔ.

Noba are la ka lɔr a are, a ba sensɔleŋ ka kaŋ a pɛgeli ɔraba sɔglaa a are ne kyɛ o su kparoo a tɔɔre kaa kparoo e kpare buluu kyɛ kaa zupili e vaare

noba la a zeng a dɔɔdɔɔ gyongyolingyo ka ba mine meng a are are a su tontomboma ka ba nyɔge nyɔge taa nuuri ka dɔɔ kanga a kyul o zu a are ka ba mine a su kpare sɔglɔ ka kanga a su kpare buluu

Ba arɛɛ la a teɛ teɛ ba nuure ane Ghana flag a Ghana flag e la bonzeɛ bebe bonsɔglaa a bebe ka bonpelaa a bebe ka bonvaare a bebe.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

Noba la are a are die poɔ kaa kaŋa a tagra baagi kaa kaŋa a taa baagi kaa kaŋa su kpare nuure ko'o doɔre kyɛ kaa kparo a e vaa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

Ba are la a pɔnne orɔbare a are ka kaŋ a pɛgle kapo k,o e.dɔre k,a orɔba meŋ a e dɔre k,a kpare suuraa a kaŋ kpare suuraa a e zeɛ kyɛ k,a wagyɛ a e vaare kyɛ e dɔre.

Noba banaare arɛɛ la a pɛgele malfare a tēɛ tēɛ a kyaare a tēɛ tēɛ, lɔre are la a be ka teere a are a ba puoriŋ k'a vaare a yɛ be a zie zaa.

Nuuri pareparɛ tabole zu ka nuuri de pɛmɛ deera ŋma bon pane poɔ ba naŋ maŋ ŋmare kaa kpaare kaŋa nu e nu soɔla kaa nu kaŋa e nu pɛle.

Baaba sammo zie la kyɛ ba deɛ gɔdoro a biŋ biŋ kaa noba a gaŋ ka ba gyane boma ba nyabobo poɔ kyɛ ka dɔɔ kaŋa a de kaayaa fufuwore kaayaare a su a poge o zu zaa.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

Die poɔ la ka dakogro a biŋ biŋ ka a mine a be a puoriŋ a biŋ ka eŋfuoni a yɔ mare mare a dankyini poɔ a eŋfuoni zie mine e dɔre ka a ziiri mine e sɔglɔ.

koɔ poɔ la ka gbori a are ka noba kpɛ. be a gbori poɔ kaa kaŋa a kyɛne a pɛgeli a Zuma ane a roober sɔglaa

Gbɛrɛɛ la a zeŋ gbɛrɛɛ lɔɔre poɔ ka kaŋa a daara a kaŋa su la kparesɔglaa kyɛ seɛ kurisɔglaa ka a saakeri ka kaŋ saakeri e vaare.

Noba la are a tuna tuma ba deɛ mine yagle yagle a kyɛ ka ba dɔɔ kaŋa a nyoŋ a bon aa boma poɔ o naŋ yagle kaa kaŋa a do be takore zu a niɛre kyɛ kaa kaŋa a taa a wire a taa lɛ kyɛ kaa ba vɔgle zupele dore neŋ ba naare a vɔgle a zupele dɔre.

Noba la a zɔŋ saakeɛ ka kaŋa a zuŋ a yaare o nuuri ka filawari a be a die poɔ ka daare a are a ba puoriŋ kyɛ k,a zie e bulu.

Dɔɔ la a nyɔgra kusibe a dɔɔ su la kparvaa k,a ziiri mine e tɛmpɛloŋ a hɔgle zupilpelaa kyɛ ka die kyoglikolo a are a be.

Sokoɔraa, a noba maale la a sokoɔraa ba de la a boŋ ba naŋ maŋ mane ne ba de manna la a sokoɔraa a dɔɔ kaŋa are la a sokoɔraa sonsogle soga.

Noba are la a zie zaa ka dakogri a biŋa ka bon ŋmeɛrɛ a biŋa ka gyile meŋ a be a zie kaa dangɔlɔ a are ka ba de a dangɔlɔ a na ŋɛne a gyile.

seɛre la ka ba seɛrɛ ba mine seɛ wagyɛ tɛɛtɛɛ a wagyɛre eɛɛ wagyɛ peɛle wagyɛ zeere ka ba de boma a le le ne ba zuri kyɛ ka dɔbɔ dɔɔ a are a su kpare pelaa ka ba mine seɛ wagyɛ peɛle

Ba arɛɛ die poɔ ka bamine a zeŋ dakogi zu ka bamine a su kpare peɛle a seɛ kuri peɛle k'a kaŋa a su kpare buluu ane kuri buluu k'a bamine su kpare sɔgelɔ ane kuri sɔgelɔ.

Ba ŋmeɛrɛɛ bɔɔl, ba gaanɛɛ la a kyɛ ŋmeɛrɛ, kaŋ su la kpare pelaa ka kaŋa a seɛ kuri sɔgelaa k'a kaŋa su kpare buluu kyɛ seɛ kuri sɔgelaa.

Noba are la a zie zaa ka lɔɛ a are are teraatare k,a noba are are kɔge a teraatare a teraata e la bone bone vaa k,a kɔvare e bonesɔglɔ.

Ba zeŋee la a taa felaaware muulo kaara felaawa a bie a kaŋa su la kparoo ko o waa tɛpeloŋ kyɛ kaa kuri a waa bombuluu ka felaaware a yɛ be be a ba kɔŋkɔmbo zaa poɔ ka orɔbare meŋ a taa te biŋ a ba kɔŋkogrii

Salma la ka ba tuuro ba tuuro la ka dɔɔ kaŋa a are a kõɔ noɔre a kyɛ kaara a zie a kyɛ su kpare pelaa ane kur pelaa a are a kaara.

Komie koɔroo zie pɔge are la a koɔrɔ a komie a de o nu a doɔre ne a komie kaa kaŋa a zeŋ dakogi zu Ka die ka die a are a koge ba ka kentegi a biŋ ka orɔba buluu a biŋ

Pɔgebo la a are a tie tie ba nuure a kyɛ taa boma bona ba naŋ maŋ de a yele ne yɛllɛ ka noba wono kyɛ ka ba yɛ taa taa gane pelɛɛ mine a tie tie ba nuure a kyɛ yele yɛllɛ.

Die poɔ la ka noba a are ka kaŋa a zeŋ dakogi villaa zu kaa dakogi naŋ biŋ o lamboriŋ ka urɔba buluu a biŋ ka ba su kparre peɔle ba zaa bata

Ba kyɛne la a tuo boma a mare biiri a tuo butɔ ko mare bie a leŋ wagye ziɛ kaa kaŋa a su dɔre kyɛ mare bie.

zomɔ la a bing kaba koɔrɔ a be oraba poɔ oraba buluu ane oraba vaare ka pɔgebo a are a koɔrɔ a zomɔ pɔgbɔ kanga ba korikori la taa dɔɔ kanga arɛɛ a de o nu a pare bone zu a kyɛ kaara a zomɔ

Noba la are a tɛɛtɛɛ nuuri a are a bayi are eŋkpoli kyɛ ka kaŋa are seɛ kuri pɛle kaa kaŋa seɛ kuri soɔlaa a are kyɛ ka pɔge kaŋ are seɛ kaa yɛ soɔlo a yɛre wɔ zeɛ.

Noba are la a are zie zaa a ŋmaa gyile ka bata a be a ba niŋe soga a nyoŋ taa kyɛ taa zupele woɔre a are ne kaa kaŋa vɔgle a zupele woɔraa kaŋa.

Pɔge la a zeŋ a wiɛre bie zu o su la kpare pelaa kyɛ seɛ moɔkur sɔglaa ko yɛ tɔtɔ kaa bie meŋ su kpare pelaa a kyɛ zeŋ gyan gyolegyo.

Mͻdonne la be mõͻ poͻ a gaŋ. Ka a gbeŋini ane mͻnaarԑԑ a be a mõͻ poͻ a gaŋ a deԑnԑ. ka mõõre a yԑ bebe a zie zaa ka daare a yԑ be a zie zaa kaa yԑ deԑnԑ.

Noba la a zeŋe zeŋe ka ba mine nyɔge taa nuuri gbi a kyɛ puoriŋ ka ba yɛ gyigyi wagyire wagyɛ sõɔloŋ ane wagyɛ peɛle ka dɔɔ kaŋ su kpaare peɛle a are a nyɔge ba nu a puoriŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ kpaare sóɔla a kyɛ hɔɔ zu peɛle sõɔla are.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

Die poɔ la ka noba a gaŋ gaŋ ka ba mine a zeŋ gbare lɔɛ poɔ kaa kaŋa a su kparo zii kpare ziɛ a kyɛ seɛ kuri ziɛ.

Kõɔ noɔre la ka ba zeŋ, ba dɔɔ la gyagolego a kyɛ de ba nu a tɔɔrɔ ne boma a kaŋ pegle la oroba kaa kaŋa biŋ oroba ziɛ ka kusibe a yɛ biŋ biŋ.

Die poɔ la ka ba are a ba mine are la ka ba mine a zeŋ kaa ba mine a yɛ kyɛne zagre nuure a puoro ba kaŋa su la kpare pelaa kyɛ eŋ nɔɔteɛ kaa do kyɔlo kolo lɛ.

Dɔba bata la are mala felaawa ba taa la boŋ tɛɛtɛɛ a mala ne a felawa a kaŋa do be dakogi zu a kyɛ are male a felawa ka kaŋa are felawa ka kobie tɛɛtɛɛ a big ka baage beŋ a be.

Noba la a zeŋ a zeŋ a zeŋ kaara taa a kyɛ zeŋ a yele yɛlɛ ka teere a are are a be ka a dɔɔ kaŋ a iri a are su kparoo tɛmpɛloŋ a kyɛ seɛ kurisɔglaa.

Dɔɔ la be kõɔ poɔ a mare bie ka die are ka lɔɔre yi are a die dɔdɔnoɔre ka da bala kaŋe are be ka pɔge kaŋa are a be kyɛ kaa lɔɔre eɛ lɔɔ peɛle kaa kaŋ e lɔɔ soɔgele.

Noba la are ŋmaa gyile a are ka ba mime bayi a be a sogaŋ a noba a kaara ka felaaware a yɛ biŋ biŋ a be a dɔɔ a su kpar sɔgelaa kyɛ seɛ kuri sɔgelaa a kyɛ vɔgele zupili sɔglaa

Daa poɔ la ka ba kɔrɔ boma ba koɔre boɔdieɛ ane simaa maare ane gyeglee ane ziɛrebola bonzaa ba kɔrɔ a be katawiɛ kyaare ba la ka pɔge a mare bie a kyɛ seɛ tɔreza.

Dɔɔba la a zeŋ a boɔrɔ salma a tuuro bogri a de boɔtɔre a woro salma a enne kosibe enne a na gaa kõɔ poɔ te pɛge a iri salma.

Ba be la ba zeŋ la die poɔ ba biŋ la ba de la a dakogro biŋe a na nimisoga a zeŋ a ba nimi a zeŋ ba deɛ boma ane orɔba laare a pare a ba nimisoga a dumo nu

Die la ka noba be ka ba mine dɔba bayi zeŋe pɔge kaŋe zeŋe dakogo zu kaa dɔbo bayi are kaa pɔge no naŋ zeŋ a dakogo teɛ o nuuri kyɛ ka kaŋa meŋ ga te zeŋe a dakogi kaŋa zu a dera o kampeetare.

Ba kyɛnɛ la toriko zu, k'a kue toriko k'a noba be o zu a kyɛnɛ, a kaŋ su la kparooŋ buluu kyɛ seɛ kuri sɔgelaa k'a kaŋa hɔgele zupili buluu kyɛ su kpare zeɛ kyɛ su a seɛ kuri sɔgelaa ka ben buluu a ŋmaaŋaa kparoo poɔ.

Ba ŋmɛɛre la bol valiŋ bol kaa dɔɔ kaŋa a su kparo ko'o e kpare ziɛ kaa ziiri mine a e kpare sɔglaa ka pɔge a maale zu ko tɔ o posiga.

Nyaama la a be nyaama la ka noba a kpɛ ba vaare la lambarega a be a nyaama poɔ k,a nyaama a e bonbulu k,a dɔɔ a su kparoŋ k,o e bondɔre ane bonsɔglɔ ka pɔge a zeŋ a mare bie.

Ba arɛɛ la a nyɔge zommo a taa zomɔ nyɔgebo zie genteŋ a biŋe k,a liŋe a pɔge kyɛ ka ba are ka kaŋa are a kori o zu taa.

pɔgbɔ la are ba eɛɛ banaare ba lere lerɛɛ ba nuuri a kang sue kpare pelaa a kyɛ pɛgle gane ka kanga a su kpare nu o zu a le zu wogri kyɛ ka ba zaa a yɔ pɛgle pɛgle gama

Dɔɔ zɔŋ la saakere a le boma yaga lɛ pakenkeeri pakenkeesi k,o le k,a boma a do gaŋ a o zu a saakere e la saakere sɔglaa kyɛ k,a puori seŋ a e bone uli ka die a are a kɔge a dɔɔ ka dɛre meŋ biŋ.

Noba la zeŋ a de gangare a biŋ kɔge ba lanbo a biŋ eŋ ba niŋe sogɔ a kyɛ ŋmeɛrɛ a gangaa ka ba su su ba mine a ba su kparɛ ka kaŋa su kpare pelaa a kyɛ de o nu a tie.

Die poɔ la ka noba a are ka dire a are are a ba lanboɛ poɔ ka pɔge a are a su kaayaa peɛle a kyɛ yere woɔ o nu poɔ.

Die poɔ la ka ba zeŋ a de dakogi biŋ kyɛ ka ba ŋmaare a tuŋ o nu a laa poɔ kyɛ ka ziɛre ne pireti biŋ ka kobilee biŋ biŋ.

Noba la are a sege sege nuure kaa do saa kyɛ ka ba de enfuoni a de a yɛ seg seg zie zaa kpɛlem a dɔɔ kaŋa su la kpar pelaa kyɛ seɛ kuri gbɛŋmaare sɔgelaa kaa bompelaa a be a kuree pareŋ

Ba arɛŋ ka a kaŋa a bamine a zeŋ zeŋ, a kaŋa a are kɔge lɔre a kaŋa a gbi dumu a are kɔge lɔre, a teere a are are a ba puoriŋ kyɛ ka kaŋa a su kpare zeɛ a are a ba nimisogɔŋ.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

Noba are are la kur daare ba naŋ de a ba ba zie, ka bon yɛloŋ a biŋ a kur daare lamboriŋ kaa noba a are are ka kaŋa gaane o gbɛɛ kaa kaŋa su kparoo kɔɔ waa vaare kyɛ kaa trouza ŋmaa o naŋ seɛ waa bonsɔglaa.

A are la a tuo boma a are ne ka kumaane a are a die naŋ are lanbore ka daare meŋ a biŋ ka saakere a biŋ ka bie are kɔge a saakere.

Sola la a biŋ. Ka noba a are are a zɛge zɛge nuuri, nyɔge taa nuuri. Ka ba su kparezeere a kyɛ de wagyɛ buluu a ŋmaa ŋmaa ne ba kɔkɔrɛɛ kyɛ yɛre yɛre lɛɛ. Ka kaŋ su kparezeɛ a kyɛ.

Noba la a are ba are zie a waa yaga lɛ a are a zie zaa ba taa la a kaŋa su la kpare zii kpare pelaa kyɛ ka kpare sɔglaa a meŋ a lɛ de a lɛ de kpare sɔglaa lɛ de su a dogle kyɛ eŋ nimikyaane.

Ba zeŋɛɛ la a teɛrɛ bie, ka a kaŋa a ti o zu taa, a kaŋa su la kpare pelaa a kyɛ seɛ kuree k'o e vaare ka a kaŋa a su Dagakparoŋ kyɛ hɔɔle zupili pelaa.

Ba tuo la daga dɔbo ane pɔgeba zaa tuo la daga a kyɛnɛne ba mine su la kpaare pɛle kyɛ ka gaana felaŋ ta a be a gaana felaŋ e la beŋ seɛ ane beŋ vaɛ ne beŋ pɛle.

Noba arɛɛ gboe lomboriŋ, a die a are a gbori lomboriŋ ka kube daa a are, ka a gbori zie kaŋa a e vaa ka zie kaŋa e pelaa ka a kaŋa zie kaŋa e buluu.

Dɔbɔ bayi la a de bo.ne a tere taa ka pɔge zeŋ a kyɛ kaare ka ba zaa bata leŋe boma ba noɔ poɔ kyɛ de a bone a korɔ a taa dii poɔ la ka ba bee kyɛ tere a boma a taa a ba taa

Noba la a seɛre ba yaare la gbeɛ a kyɛ seɛrɛ kaa kaŋa a dolɔ o kpaŋ kpama a kyɛ seɛre o su la kpare buluu kyɛ seɛ kuri sɔglaa kyɛ ka ba zaa a taa gbekpala a seɛre.

Tontonema la a are are toore toore boma ba ziiri zaa ka kaŋa a seɛ kurdɔre ane kparedɔre kyɛ ka bonsɔglɔ a yɛ be be a kaayaa poɔ ka kaŋ a su kparezeɛ a vɔgle a kparezeɛ zupili ane a kuree zaa.

Balba kaabo zie ba arɛɛ la a de dakogi a pare a gama a wellɛ k,a balba a gaŋ a godori zu ka ba kaale a patiisa.

Lɔre la a wa tuori taa, kaa kaŋa a le. A lɔr kaŋ eɛ lɔzeɛ kaa lɔr kaŋ meŋ e lɔpelaa. A boŋgolo a kyoglokoloo zie kyɛ dɔɔ kaŋa meŋ sue kparebuluu a are a be.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

Die poɔ la, ka die dakogri a biŋ biŋ ka table a biŋ ka fan a be a die zu soga, kyɛ ka ba yɛ biŋ biŋ bukuri a ziiri zaa ka boma a yɛ pare pare a table zu.

Wagye woo zie ba zeŋ la a de a ba a wagyere a eŋ a bonwoɔraa poɔ kyɛ de gbɛɛ a niɛre ne a bonwoɔraa kaa mie mine biŋ a e bondoɔre kaa mie mine e bonsɔglaa, kaa mie mine e bonpeɛle.

Die poɔ la ka dakogero a biŋ biŋ ka noba a zeŋ kaa ba mine bata a iri are dendeŋe kaa kaŋ a gyɔge o tɔ

Noba la are a kaara taa a kaŋ gyere la wagye a are a nimisoga a kyɛ su kpar pelaa a poɔ a wagye poɔ kaa dɔɔ kaŋa a are a su kpar nuure zeere kyɛ seɛ kuri buluu

Noba are seɛre la ba biŋ la gangare ka bayi a zeŋ teŋɛ a kyɛ ŋmeɛre a gangare ka ba taa zoe ka ba kparre e zoe Zoe zulɔ zulɔlɛ ka ba taa.

Ba zeŋ la dakogi zu kyɛ biŋ biŋ bondi laare k'a bondirii be a laare poɔ, a laa kaŋa e la laa buluu k'a pɔgɔ zeŋ a su kparoŋ k'o e tampɛloŋ kyɛ k'a kparoŋ a zie kaŋa e vaa.

Noba arɛɛ la ka bayi a zeŋe k,a pɔge taa bie ka ba kyɔgrɔ o nu ka noba a are ka kaŋa su kparepelaa ka kaŋa a ka ba de boma pɔge pɔge ba nɔɛ.

Ba tuo tɛŋe ane paɛ a nyoŋ dare a doro a kyɛne ba e la nenbata a kaŋa su la kpare ko'o waa tanpɛloŋ kyɛ seɛ kuri ziɛ kaa kaŋa su kpare pelaa.

Ba arɛɛ la a seɛrɛ a pɛgle zoore kyɛ seɛ kyenkyeemɛ a ba seɛŋ ba eŋ la nɔɔteɛ sɔglaa kyɛ eŋ sɔɔsepeɛle.

Noba la are are ba su la kaayɛ pare yenii ba su la kaayaare dɔre kuree dɔre kaa diikogiri meŋ ka ba le kaa e bonzeere

Die poɔ la ka ba zeŋ ba biŋ la dakogi zu ka boma a pare pare a dakogi zu kɔmpeta ka ba de makidalee a ŋmaara ne ka kaŋa a iri are.

Baagere koɔroo zie la baagi siɛle seɛle a be la a kyɛ pɔge zeŋ la a pɔnne a baagi a taa kaa dɔɔbo a meŋ zeŋ a pɔnne a baage a taa.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

Lɔɛ koɔroo zie, lɔɛ la yɔ biŋ biŋ, lɔtɛɛtɛɛ lɔseɛlɛ, a mine eɛ lɔbuluu, ka a mine e zeɛ, ka a mine e vaa.

Noba la are are ka ba mine are ba niŋe sogo ba de la pene a gare a zieŋ kaŋe ka a noba kpɛ ta zeŋe a be kyɛ ka noba suu kaayaŋ ka a bone ba naŋ yɛrɛ ka o e bone zeɛ ane bone peɛlɛ beŋ vaa.

Noba be la zie a are, a kaŋa gbi la dumo kaa kaŋa a de bon a koɔrɔ, kaa ba mine a te zeŋ kyɛ kaara kaa kaŋa are a su kpare sɔglaa a kyɛ seɛ trouza sɔglaa a kaŋ taa la wɔɔ kaa kaŋa su kpare pɛlaa kyɛ de katawie a kyaare

Die poɔ la ka ba maale boma dɔɔ zeŋa a kyɛ a pɔnne bie zeŋ ne a oroba poɔ kaa kaŋa a be dakogi zu ka ba maala boma kyɛ ka oroba pɛbilee ane boŋ seɛle boŋ tɛɛtɛɛ ane toyɛ maalo kaa bebe.

noba la a are ka kanga a pɛgle gangaa a yɛre o bɔgong a are a kaara zie ka kanga a mare bie a su kpare zeɛ a are

Ba maale zie a fanse a zie zaa ba deɛ bon a tu bogi ba tuɛ bogi a de daare ba naŋ gare gare a de eŋ a bogi dɛ poɔ ka page kyulu a kaara a bogi poɔ kaa ba mine a bata a sige are a bogi noɔre kyɛ kaara kaa ba mine meŋ a bonne naŋ gɔgle a lɛ ka ba are kaara.

Ba zeŋ la moɔ poɔ ka tevaare ane filawari a laare a zie zaa a kaŋa zeŋ la a su kparoŋ k,o e kparepelaa kyɛ ka a a monkuri a e bone bondɔre.

Dɔɔ arɛɛ la ka lɔre a are k'o de a kãã a lɔre kãã a ennɛ a lɔre poɔ a lɔre e la lɔpelaa ka rɔba zeɛ kaŋa a biŋ kɔɡe a lɔre kãã zie.

Dɔɔ zɔŋ la moto a le tewɔɔma kaa moto e ziɛ kaa ziiri mine e pelaa kyɛ ko vɔgle zupele buluu ka lɔɛ a yɛ are are o lanboɛ poɔ.

Kuree bon la biŋ, ka noba a zeŋ a kuri bon zu, ka kaŋa. a are a pullo bon kaa kaŋa a do nage a kuro da zu dɔɔ zeŋɛ la a su kparre. zeɛ kyɛ seɛ kuri ulluu kyɛ vɔgeli zupili buluu

Ba are la daare zu ka kõɔ ɔŋ boma beŋ be a daare zu a ɔrebare e la ɔrebare dɔrɔ ka gaana falaa be a be o e la bon vaa kyɛ e bon dɔrɔ.

Ba zeŋ la dakogi zu ka dakogi a biŋe ba niŋe sogɔ ka ba biŋe perɛtere ane boma a perɛtere poɔ ka ba de ba nu a dɔgle dɔgle a nyɔge taa nuuri.

Noba la are are a su boloŋmɛ kaayaare are are a ba mine yie la a ba puori be a te su kparoŋ soɔla kyɛ sɛ kore gbɛŋma kaa kaŋa a nyɔge o kuri ta kyɛ ka kaŋa meŋ suu kpare pɛle.

Die poɔ la ka ba zeŋ ka ba zeŋ dakogiro zu ka dakogiri, k'a mine pare dakogi zu ka ba zeŋ a zeŋ dire boma, a kaŋ su la kparoŋ k'o e tampɛloŋ.

Ba are la a kaara taa ba biŋ la ba de la boma biŋ a tɔgele a kaŋa noɔreŋ kyɛ kaara taa ba su la kparɛɛ sɔgelɔ ane kuri sɔgelɔ

Die poɔ la ka nobo a are a kyere yɛlle ane a boŋ yɛlle boŋ kyɛraa ka ba mine zeŋ ka ba mine a are kyɛ de ba nuure a poɔ a tɔtaa kyɛ zaa ba noɔre.

Bontaŋa la are sori poɔ ka lɔɔre are a boŋtaŋa puoriŋ ka a mine are moɔ poɔ a ɔro moɔ kyɛ kaa lɔɔre e lɔvaa.

die poɔ la ka ba are ka ka kanga are ka kanga a ba mine a zeng a pɔg kang sue kpare zeɛ a kyɛ de kpare sɔglaa meng la su dɔgle kyɛ ka ankaare a bin ka kobilii ane boma a bin a tabole zu ka pɔg kanga a zeng

Pɔgeba la a kyɛne a tuo tuo boma a kyɛne ne kaa kaŋa pɛli woɔ kaa kaŋa a su kpare ziɛ a kyɛ seɛ wagye ko e vaa kyɛ ka bon ziiri a poɔ a be a pɔge kaŋa meŋ su la wo bɛŋ buluu kyɛ su kpare doɔre.

Noba are la a tagra mire a ba mine nyoŋ la a kyɛ a mire zie kaŋa a tagra ka ba mine a nyoŋ a mire zie kaŋa a tagra ka dɔɔ kaŋa a su kparo ko'o e buluu kyɛ vɔgle a zupele buluu kyɛ kaa zie ka ba yɛ titi patara.

A zeŋɛɛ la a kaŋ zeŋ la dakogi zu a kyɛ ka dakogi kaŋ meŋ a biŋe k,o pare perɛte ane boma a dakogi zu ka ba de sɛŋe a yɛre a biŋe ba mine ka ba zeŋ ka kapu bulu a be a be ka pɔge a zeŋ a yuoro boma a de kyɔkole a toŋ a be.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

Ba arɛɛ la a taa tammo ka baa a are ka daare a yɛ be a zie zaa ka kaŋa su kparezeɛ kyɛ seɛ kurisɔglaa ka kaŋa su kparedɔ bulu kyɛ seɛ kurisɔglaa.

Saakaɛ la ka ba zaŋ a are ba su la kaayaa kaaya doɔre a kaŋ bayi su la kaaya doɔre kaa bata meŋ su kaaya buluu ane ziɛ.

Die poɔ la ka ba zeŋ kaa pɔgebo zeŋ a pegle pegle biiri ka dɔɔ a zeŋ ba nimitɔɔre a kaara sazu a kyɛ taa a su kpare ziɛ kyɛ pegle tii kolee.

Ba are la a nyɔge a gbori toroko are ne kaa kaŋa a su kparoo ka waa lɛ ulli ka kuree meŋ kuri buluu

Die poɔ la a zeŋ a biŋ gama a ŋmaare boma kaa kaŋa a diire o tangaare kaa ba su ba mine su la kpare dɔ dolu kaa kaŋa su kpare pelaa.

Ba are la dakogo zu a de boma pare o zu a dakori poɔ ka gatenɛ be la a dakogo poɔ ka boma be a gatenɛ poɔ.

Ba tuo la baagiri a kyɛnɛ, a zie e la moɔ ka ba tagira a baagiri ka bamine a tuo a baagiri a kyɛ mare mare amine, k'a kaŋa a su kpare sɔgelaa kyɛ seɛ kuri sɔgelaa.

Noba are la dankyene seɛ ka die are nyolokolo a ba puoriŋ ka ba su kpaare pɛle vɔle zupele koo e pɛle .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

Noba la a are are a teɛ teɛ nuure kaa kaŋa a teɛ o nuure a kyɛ su kpare sɔgelaa a seɛ kuri sɔgelaa ka a kaŋa a are a seɛ kuri sɔgelaa kyɛ su kparre doɔre

Kyuulo kolo la ka ba meɛre kaa die a le ka noba are a zie zaa a lɛ kpaara a lɛ ore die kaa kyuulo kolo kaŋ la a are a noba su la kpare sɔglɔ ka ba mine su kpare ziiri.

kuribu la ka ba de bing tengɛ a boɔrɔ ka ba ngmaa ka dɔbɔ a are ka ba mine a dɔɔ tengɛ a kyɛ de kuribu a ngmaara ne a kuribu ana ngmaa a ka ba mine meng gaa te be a ninge sɔgɔ a meng are a de bon ana ngmaa ne

Noba la kyɛnɛ a taa a pɛgle baagere a kyɛnɛ ka ba mine su kparre zeere ka ba mine su kparre sɔglɔ ka ba mine kparre buluu ka ba mine su kparre sɔglɔ a kyɛ yɛre woɔ ka ba mine a vɔgle lambareka ka teere yɔ are are a be.

Noba zuo la boŋ a are kaa ba mine are a bogo zusogo kaa ba mine lege boma a bone poɔ bene peɛle.

Pɔge la are a te bie a kyɛ su kpare ziɛ kyɛ seɛ kur sɔglaa kyɛ taa gbekpalaa ka dɔɔ bata a are a meŋ teɛ bonne kyaare a bie a dɔɔ deɛ panzage ziɛ a leŋ o zu.

Kõɔ la kõɔ poɔ la ka ka donne kyuulo kõɔ gbenne ,naao ka teere a are are a kõɔ noɔre.

Lɔre kãã koɔroo zie, dɔɔ are la a lɔre kãã koɔroo zie a biŋ robare, robazeere k'a biŋ kɔgoo, k'o seɛ o vɔ o su kparoo k'o kpare tɛmpɛloŋ kyɛ seɛ kuri gbɛ-ŋmaa k'o e vaa k'a zu a pɛle.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

Noba zeŋ la dakoɡi zu a kyɛ maala a maala boma ba maale la ba de la wɔɔyɛre a de mara taa a bon kalɛskalɛs la ka ba mara benzeɛ bebe ka benvaa a bebe ka bendɔre a bebe .

Noba la are ka lɔɛ a toŋtoŋ, kaa noba are a su kaayɛre a taa kyolmɔ ka pɛmɛ yɔ yagele yagele a zie, a pɛmɛ e la zeɛ bonbuluu, bonpelaa kaa Dɔɔ su kpare zeɛ kur sɔglaa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

Noba la are a kaŋa zeŋ la gbeɛɛ saakere zu ka kaŋa a zoro a seɛ kur buluu kyɛ su kpare pelaa kaa kaŋa a are a te poɔ o niŋe kyɛ kaa zie a waa filaaware yoŋ.

dãã koɔre zie la a kyɛ a dɔɔ are la a taa baage a seɛ wagyɛ boma kaa a nimisogɔ a e bondɔre kyɛ koo taa a kparoo kang ka o meng e bongdɔre kyɛ koo vɔgle zupili dɔre ka bonsɔglaa ngmaa a zupili poɔ a dɔɔ eng la nimi kyaane

Balba kaao zie ba kaŋ zaa maŋ gaŋbla godo zu a gaŋe ka ba balguribo a are a ba zusoga ba gyɔne ba la koɔnee ka kaŋ zaa a maŋ wa vuuni kyɛ yeli a kyɛ huuni a tɔgle a o baala.

Ba ŋmeɛrɛ la gaŋgaa kaa ba mine zeŋ zeŋ ka teɛ teɛ ba nuure ka ba su kparoo ko o e zeɛ a e bondɔre ka bonsɔgelaa meŋ a be a kparoo poɔ

Noba la a are a seɛrɛ ka ba de wagye a kaŋa deɛ wagye a ganne a seɛrɛ ka ba ŋmeɛrɛ gaŋgaare ka dɔɔbo a ka dɔɔbo kaŋa ka ba vɔgle zupele zupele doɔre.

Ba kyɛne la a kyɛ kɔrekɔre nuuri a kyɛne die kaŋ naŋ are ka ba tɛɛ boma gyolokɔloŋ die laŋ boɛ poɔ ba mine vaare la wagye pɛle a kyɛne ka kaŋ be puori a kyɛne.

Die poɔ la kaa ba biŋ dakogri ka felaware a biŋ biŋ a die poɔ kaa dakogri zu meŋ kaa felaware a be a dakogri zu ka toɔri a vɔgle teŋa.

Noba zeŋ la teɛ pare kaa teɛ a waa vaa kyɛ ka ziiri zaa a yɛ waa moɔ moɔ ka ba zeŋ a gɔgle ba gbɛɛ kaa kaŋa a teɛ o nuure kyɛ ka baare a yɛ gaŋ gaŋ a kɔŋ ba.

Noba bata zeŋɛɛ la ka a kaŋa a are a de o nu a toŋ o kɔre poɔ, ka a kaŋa a zeŋ a zeŋ ne booti ka kaŋa de dakogi a kyeele a zeŋ a taa solipan o nu poɔ a pare ka pɔge a zeŋ dɔndɔnoɔreŋ.

Nie la a are o are la a pɔnne la kova a kyɛ tuo boma a kyɛ tuo gantɛŋ a are ne ka pɔge kaŋa a tuuro a mare bie a kyɛ taa funofuno ka dɔɔ kaŋa meŋ a kyɛne a su kpare pelaa kyɛ yere woɔ sɔglaa.

Die lambori la ka ba dɔgele boma ba deɛ dankobo a biŋ a mare vûū a eŋ a dɔgele boma a pɔge ka Pɔgeba bata a haa te are dakoo kaŋ pare a pɛgerɛ boma

Ba biŋ la wheelbarrow ka sɔbole a kyɔɔ teŋɛ ka ɔraba booti a biŋ bonsɔglaa ka koɔ miri ɔraba meŋ a biŋ kyɛ ka flower a be zie zaa ka teere a bebe

Ba are la a taa bolle a are ne kaa kaŋ a yaare o gbɛ kaa kaŋ guuru o nu ka kaŋa a taa a bolle are ka kaŋa su kuri zeɛ.

Die poɔ la ka ba zeŋ dakogi zu ba ŋmaare la boma ba de la maŋdalee a ŋmaare ne a boma kyɛ a pɔge a are a su kootu sɔglaa a su a seɛ kuri sɔglaa meŋ.

Pɔgebo la a zeŋ a pere bɛŋ ka kaŋa taa bɛŋ pɛge pere ka mine a pere a bɛŋ bie a biŋ a pere sankaa meŋ a biŋ a Pɔgebo bayi su la kpare ziiri kaa bayi a su kpare pelaa.

Bibiiri zeŋɛɛ dɛre zu, a kaŋa sue kparre sɔglaa, ka kaŋa su kpare dɔre, Ka kaŋa su.., a seɛ kuri sɔglaa, ka kaŋa seɛ kuri…, ka kaŋa seɛ kuree.

Kôɔ poɔ la ka gbori a be ka noba a be a gbori poɔ ka ba taa zupelee a zeŋ zeŋ a zupelee kaa do ka dɔɔ a su kpare pelaa a zeŋ a gbori noɔreŋ

Koɔ poɔ la ka noba a be a koɔ poɔ a mɔnɔ gbori a kyɛ de a zonkyogi a nyɔgrɔ ne a zoma ba de la boma mine ba de la boma a e a kyɔge kyɔge eŋ a zonkyogi poɔ k,a boma e bondɔre.

Noba la a are a kyeɛrɛ yiele a de boma a tɔgele tɔgle ba noɔre kyɛ kyeɛrɛ a yiele a ŋmeɛrɛ a gaŋgare a kyeɛrɛ a yiele ka dɔɔ kaŋa su kpare tanpɛloŋ a are a be

Noba arɛɛ la ka ba mine a kyɛnɛ ka ba mine a zɔŋ sakere ksŋa arɛɛ la k,o ne neɛ a are kyaare taa ka die ba de kyɛnse pɛlɛ a maale ne die.

Dɔɔba la a bayi la a zeŋ a kaŋa zeŋe la kaa kaŋa a are kaa kaŋa a de panie a nyɛro ne a o sobo a onaŋ naŋ nyɛro a o sobo o su la kpare buluu a seɛ kur buluu kyɛ vɔgle zupele buluu meŋ.

Noba veɛrɛŋ ka ba are are kaa kaŋa a zeŋ teŋa ka kaŋak a kyaaroo kaa onaŋ are a seɛ kuree ko o taa kyeemɛ ka kyɛ a de o nu a pare o zu

Noba la are are a big gaŋgaŋkpoŋ kaŋa a de ba nu a dol a gaŋgaŋ poɔ ka noba are ne eŋ kpolo ba seɛ la boma kpaare a gaŋgaŋ sogo.

Noba are la a tuo boma ba bayi tuo la daare ka kaŋa tuo genteŋe ka lɔre a are ka lɔsɔglaa a are ka lɔpelaa a are ka kubeteere meŋ a are are.

Ba arɛɛ la a lanelane kuree zie ka a kuree zie ka daare are are a noba puoriŋ kyɛ ka die are a noba puoriŋ.

Noba are die poɔ ka ba mine a de dakogo beŋa a zeŋe ka ba tenɛ ba nu a dɔɔ kaŋa zieŋ kaa dɔɔ ta funofuno.

Noba arɛɛŋ ka ba mine are sulli zu ka ba mine a are a kaara taa ka kaŋa a yɛre woɔ a are kyɛ k,a die zusogre ka bonbuluu ayɛ be a be.

Noba la zeŋ daa poɔ ba do zeŋ la daa zu ba zaa vɔgele la zupile a zeŋ kaa kaŋ su kparoo ka o e tɛmpɛloŋ kyɛ kaa zie kaŋa a e buluu ka felaaware a be be a zie na ba naŋ zeŋ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

Lɔre la a are ka ba wellɛ boma ka pɔge a tuo boma a de a nyɔge a lɔre a lɔre eɛ bonsɔglaa ka neɛ kaŋa a are a su kparebulu a are a be.

yiri la a are ka flaaware a be a yiri poɔ ka dakogri a binbin ka kapuro a yɔ pare pare a kogri zu kyɛ ka a dakog kang bing ka flaaware ne gama bin ka naa dakogi zenaa a bin

Ba seɛre la ba vunne a seɛre ba seɛ munkuri kɔ e zulɔ zulɔ a kyɛ su kpare zeɛ a eŋe ka vaare a are are ba lamboriŋ

Noba la a are, ka ba de bilɛɛ a gaala a na nyɛ o tegeroŋ naŋ seŋ lɛ, tii kobilii la a biŋ biŋ ka pɔge a are a su kpare buluu kyɛ seɛ kur pelaa.

Binkoɔroo zie ba de la dakogi a biŋ a who a mine a dɔgele ka kɔmie ane sanfani ane omo ane orɔba buluu ko o be a be a orɔba dɔre be a be

lɔɛɛ maaloo zie la ka lɔɛ a saã saã ka kɔbare a yɔ gang gang kyɛ ka lɔɛ a yɔ are are ka lɔzeɛ a are ka bon ka fofowoɔ a pilli pɔge a lɔre ka taa kyɛngse pɛllɛ a yɔ bin ka kɔzagra a yɔ bin bin

Die la ka ba maale ka noba do be la a die zu soga a pigle ka ba mine a gbare a a a daare ka da wogi wogi yɛ are are a die danpuori kyɛ ka dɔɔ a are a su kpare buluu kyɛ su kuri ko'o e vaa kpoŋa.

Noba are la a pɛpɛ, kaŋa su la wagyɛ kparoo, wagyɛ kpare tɛɛtɛɛ ka ba su, a kaŋa e la wagyɛ nuubilii ka zeɛre a be be ka pelaa bebe

Noba are la die poɔ ka kaŋa a kaara o tɔ ka bayi meŋ pɛre taa ka bamine meŋ tu a tuuro taa ka teɛ a are ba puoriŋ, abɛ teɛ.

Noba beɛ kuɛ zu ba nyoŋ la a kuɛ mine ko e kyɛɛne ka ba nyoŋe a do le a zu soga kyɛ kaa ba mine a vuune a ta a nyoŋ a kuɛ kaa kaŋa are a ba so soŋle sogɔ a zage o nu ko do.

Ba are la lɔre nimitɔɔre a nyɔge enfuoni kaŋ a taa a lɔre nimitɔɔre ka pɔgɔ a nyɔge dɔɔ nu poɔ kaa ba su a kaŋ su la kparoo ko e sɔgelaa

noba la are a taa enfuone a are a zɛge zɛge a enfuone zie ba taa la ba ngmaa la ngmaa la boma a engaa be kyɛ kaa kanga a vɔgle zupilii koo e buluu a be

Dɔɔbo ane pɔgebo seɛre la ba mine ba taa la gbekpala a seɛre ne kyɛ a seɛ wagyere a kyɛ kaa pɔgebo su kpare sɔglɔ a seɛre ne kaa dɔɔba be a puori a meŋ su wagyere kpre.

Bon koɔre zie diɛ are la kaa boma be a diɛ poɔ ka nobo are are a boma koɔro zie a kaŋ su la kparo ko'o e buluu kyɛ koo vɔgle zupele ko'o eŋ buluu kyuu ko vɔgle zupele ko'o e pelaa koo seɛ woɔ kaa woɔ e sɔglaa kyɛ kakube teere a are are ane filaaware .

Noba seɛrɛ la ba seɛrɛ la ba seɛ la wagyɛre ba seereŋ a seɛrɛ ka dɔɔ a seɛ torɔzɛ kyɛ de wagyɛ a seɛ poɔ ka gangaa a biŋ ka ba ŋmeɛrɛ a gangaa.

Kurikuri pɛŋ lɔre la a are ka noba are are a kurikuri pɛŋ lɔre kɔnkɔgri a lɔre e la lɔ buluu ka kɔbaare e lɔ sɔglo kɔba sɔglo ka noba a su kaayaa sɔglo a are ne.

Noba arɛɛ la ka ba mine a be a nimisoga a nyɔge taa nuure kyɛ laara ka kaŋa su kparoŋ pelaa kparenupelaa a kyɛ seɛ kurisɔglaa ka dakogi a biŋe a ba nimitɔɔre.

Ba maala la diibu ba dɔglɛɛ ba biŋee daŋaa a dɔgle a.mɔnɔ saao pɔge a pɔge naŋ mɔnɔ a saao o de la vuuri a tuŋ a saao poɔ.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

Kõɔ are la a yie daŋ nimisogɔ, noba are la a zie zaa ka poolo a are are ka daare kube daare a are a a kyaansiri ka ba de kpaare kpaare ne die.

Noba la a be kõɔ poɔ a yɛ kyɛne kyɛne ka ba mine a seɛ kuri yoŋ tɛŋɛ kyɛ taa eŋ kpolo ka ba mine a su kpaare a kaŋa seɛ la kuri sɔglaa kyɛ ka kuri kaŋ meŋ e kuri vaa ko seɛ a su kparo nu pelaa ka po.

Dimaaleba a maala die ba maale baŋgulo ba do be la a sazu a maala a boŋgulo ba waa dɔbɔ bata dɔbɔ bayi a su kparre buluu ka dɔɔ kaŋa a vɔgli zupili zee ka kaŋa vɔgle zupili dɔre.

Noba la are bangɔlo zu a kaara yɛllɛ ba de la miɛ a geregere a zie zaa ba su la ba mine su la kpare doɔre ka ba mine su kpare ziiri.

Lɔɛ la are are lɔzeere lɔdore lɔpeɛleka katawiiri a yɛ be be a zie kaa die kyɔgelokolo a meŋ are a zie na ka noba a be a be a su kparɛɛ zeere sɔgelɔ ane amburola dɔre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

Neɛ la zeŋ a taa kɔntɔnlee a deɛnɛ ne a de bone a nyɔgrɔ a koroo a kɔntɔnlee eɛ pelaa k,a bone e bonbuluu.

Balba sammo zie ba de la dakogi a biŋe ba nimitɔɔre ka bamine a zeŋ a dakogi poɔ ka bamine a are a ba puori kaa pɔge kaŋa kaa pɔge a zeŋ a dakogi zu o su la kpare vaa kyɛ seɛ kuri sɔglaa ka kobilee a biŋ.

Daa la are ka noba are are a daa lanbore poɔ kaa ba mine kpɛ te fegre a daa lanbore poɔ kyɛ taa oroba kõɔ oroba ko'o e biŋ doɔre.

Die poɔ la ka ba are ba arɛŋ a yɛ teɛ teɛ ba seere ka kaŋa su kparoo k,o yaare pɔge a teŋɛ k,a die zaa a e vūūnee a kyããne kyããne.

Noba la zɔɔ motore a toŋ a tu taa ka ba haa ka ba vɔgle zupele sɔglɔ ka ba mine vɔgle zupele ziiri kaa kaŋa su kpare buluu ane kuri sɔglaa.

Die la a are, ka noba are are a die lamboe zaa ka ba koɔrɔ boma a die poɔ. Lɔre kaŋ arɛɛ la a e lɔvaa, ka dɔɔ kaŋa a are a lɔre zusogɔ a de kolee a pare a lɔre zusogɔ, kyɛ a dɔɔ su la kparezeɛ.

die poɔ la ka sepiikara a bing bing ka flaaware a yɔ kyɔge kyɔge boma poɔ ka kapuro ane godo a bing a die poɔ kyɛ ka die bie a gang a die poɔ a e die bi sɔglaa

Lɔɛ la a are are kaa lɔre kaŋa a e ziɛ kyɛ ka dɔɔ a are kɔge a lɔre a kyɛ su kpare tanpɛloŋ kyɛ seɛ kuri sɔglaa ka kaayaa deɛre a biŋ biŋ a teŋa soga a e a mine e la ganteŋ poɔ.

Bon se zie la ka ba seere a kaayare ka ba da a dakogi a biŋe a de a pene pare a ŋmaare ane kpɛkpe kaayaa seɛle seɛle zaa a biŋ a are a biŋ biŋ bon ziiri be be ka bonsɔglɔ be be.

pɔge la tuo boma kaa eng pɛnpɛlɛm poɔ koo tuo a sɛgre sɛgre nɔɔteɛ bompɔlseree ane a boraase kyɛ pɛgl3 pɛlee ane a mine meng kaa eng a pɛlee poɔ

voote zie la ka ba boore ka pɔgbɔ a are a ngmaa de gama a engnɛ oraba kang poɔ kyɛ ka daga ane a bin kyɛ ka noba are a tɔn lae ka ba mine su kpare peɛle ka ba mine su kpare zeere ka ba mine le zutare peɛle

Noba la a zeŋ a doɔrɔ boma ka danyaga mine a biŋ peɛtere poɔ kyɛ ka noba yɛ zeŋ zeŋ a de ba nuure a fuolefuole lantaa a ba mine suɛ kpare peɛle ka ba mine su kpare buluu kaa kaŋa su kpare ziɛ ka ba zeŋe.

Poge la zeŋ. A iru o komputa. A zeŋ die poʊ iru o komputa. A su o kaaya sɔglɔ kyɛ zeŋ dakoge koo waa buluu. Kyɛ maale o zu, kyɛ eŋ woɔkye a die poʊ. Ka lɔbilii mene meŋ a are

Noba la are a paa lanlan sagre taa ka dɔɔ are a vuune a are a taa a sage kaŋ a are ne ka dɔɔ kaŋa a seɛ wagre ko taa bon vaa ,bonziɛ ka e doɔre.